Hezhu macati de'osona indeti uthu hashosona uthaka eqope meyishe de'osona

daro cililo mithati beettosona mithata garsenka dumma dumma maata aynneteti cililo maatati beettosona gede guyerakka shaaray salon beettes hessayssa mala dumma dumma mitha aynneteti aynneteti guyera beettosona qorqoroy kasekin boosi beettes

Suuqey dees suuqe giddon inda eqqada dawus indey sinthen zambiley dees zambilezan zo'o eqa ekkada qolowus abebaykka dees henin izipfe guera inda

Isssi aayya dawus aayya zo'o laqa idimmadanne eqqadus aayeyppe guyen gedey qorxoro keethey dees aayya dizaasoy gadey biittakko waalesxikko sekin zo'o kuttoy dees woysha pechay dees.

issi asa kushey dees ichachu biradhdheti doosona gaaththan qasseka bangay dees karetha bangaybetes gede baggara qasse booththa maatay dees ha baggara cil7o maatay dees garsen qasseka melida qonasheti doosonna